Wonɔ, wole tsiaƒu to nɔ atsi ƒum nɔ dzidzɔ kpɔm le etsia. Wonɔ tsia le. Tsi le lawo le tɔme. Wonɔ enuwo kpɔm le tsia me. Me sia me le dzidzɔ kpɔm le etsia me.

Yevuwo wo yina tsata ƒe. enyagblɔƒe. ye wo le mɔƒonu ɖe enu le enya gblɔm le eʋli dom kɔ yi mee. Ye dzi le ame aɖewo dzɔm wo kɔ yim. Ma ɖewo do trɔsa kple awu.

Agble ɖelawo le agbalẽ me, le etsi ɖem agble nukuawo. Agble nukua wo wɔ seƒoƒo, ye wò do awu tso tã va afɔ gɔme, le afima tsia ɖem nuawo le ateƒea.